Kitaabota, matseetii fi gaazeexaawwan jechuun meeshaalee barreeffamaa kan bifa barreeffamaatiin oduu tokko iddoo tokkoo fuudhuudhaan iddoo biraatti hawaasa biraan ga'anii dha. Kitaabota, matseetii fi gaazeexaawwan hariiroo ni qabu.

Ispoortii jechuun sochii dhalli namaa fayyaa isaa eeggachuuf, akkasumas cimina qaama isaatiif taasisuu dha. Ispoortiin gosa meeqa qabaa?

Muuziqaa jechuun karaa dhalli namaa sagaleesaa fayyadamuudhaan bifa aartiitiin ergaasaa ittiin dabarfatu yoo ta'uu muuziqaan hawaasa keessattii faayidaalee garaa garaatiif oola. Muuziqaan bakka meeqatti qoodama?

Dhugaatiiwwan jechuun wantoota uumamaanis ta'e karaa nam-tolcheedhaan argamudha. Lubbu qabeeyyiin garaa garaa dhuguudhaaf itti fayyadamanidha. Dhugaatiiwwan gosa meeqa qabu?

Bu'uuraalee misoomaa jechuun wantoota hawaasa tokko keessattii adda dureedhaan jireenya hawaasaatiif barbaachisanidha. Bu'uuraaleen misoomaa miidhaa ni qabuu?

Kitaabota matseetii fi gaazexaawwan jechuun kitaabilee barreeeffamaa yoo ta'anii oduu tokko madda tokkorraa fuudhuudhaan gurra uummataa kan buusan yoo ta'uu uummanni kitaabota matseetii fi gaazexaawwan dubbisuudhaan oduu garaa garaa irraa hubachuun ni danda'ama. Kitaabota matseetii fi gaazexaawwan garaa garummaa akkamii qabu?

Qaama seera kabachiisu jechuun qaama seera bahe tokko guutummaan guutuutti Akka hojiirra ooluuf seericha cinaa dhaabbata jechuudha. Seera kabachiisaan yeroo akkamii seera kabachiisa?

Manneen dhugaatii jechuun iddoolee yookaan manneen tajaajilli dhugaatii itti kennamu yoo ta'u, manneen nyaataa jechuun iddoolee nyaanni itti dhiyaachuudhaan ummanni irraa fayyadamuu dha. Manneen dhugaatii fi manneen nyaataa eessatti argamu?

Bineensota manaa jechuun bineensota namatti madaqanii namaa wajjin mana jiraatan yoo ta'uu bineensota alaa jechuun bineensota namarraa adda ba'uudhaan bosona keessa jiraatanidha. Hariiroon bineensota manaa fi bineensota alaa gidduu jiru maali?

Hawaasa jechuun uummata gurmuudhaan iddoo murtaa'e tokko wajjin jiraatu yoo ta'u, maatii jechuun namoota hariiroo dhiiga qaban kan mana tokko keessa waliin jiraatanidha. Hawaasaafi maatiin hariiroo ni qabu?

Mana jechuun gamoolee gara garaa yookaanis ijaarsa xixiqqoo tajaajila garagaraatiif ijaaraman yoo ta'u mana jireenyaa jechuun iddoolee jireenya namaatiif ijaaramanii dhalli namaa keessa jiraatudha. Manaa fi mana jireenyaa maaltu adda taasisa?

Alaabaa jechuun iddo-bu'ee biyya tokkoo yookaan dhaabbata tokkoo yoo ta'u, eenyummaa akkasumas kan dhaabbanni yookaan biyyi tokko hawaasa biroo biratti ittiin beekamtuu dha. Asxaan ammoo akka mallattootti alaabaa irratti kan argamu dha. Alaabaan miidhaa ni qabaa?

Geejjiba jechuun akkaataa ilmi namaa iddoo tokkoo ka'uudhaan dhimmoota gara garaatiif iddoo birootti socho'u yoo ta'u, konkolaataawwan meeshaa dhalli namaa geejjibaaf itti fayyadamudha. Geejjibaa fi konkolaataawwan gargar ni ba'uu?

Barumsa jechuun karaa dhalli namaa waan hin beekne ittiin baratuufi sammuu namaa bal'isuuf akkasumas fageessanii yaaduuf itti kan gargaaramnudha.

Hawaasa jechuun ummata iddoo murtaa'e gamtaan jiraatu yoo ta'u maatii jechuun namoota mana tokko keessa waliin jiraatu jechuudha. hariiroon hawaasa fi maatii gidduu jiru maali?

Daldala jechuun karaa dhalli namaa meeshaalee garaa garaa walit gurguree walirraa ittiin bitu yoo ta'uu, Gabaa jechuun iddoo daldalli itti geggeeffamudha. Daldalaa fi gabaan gargar ba'uu ni danda'uu?

Elektirooniksii jechuun meeshaalee elektirikiii wajjin hariiroo cimaa qaban yoo ta'ani, elektirikii fayyadamuudhaan tajaajila dhala namaatiif kennu. Elektirooniksiin gosa meeqa jira?

Hojii jechuun akkaataa dhalli namaa dandeettii qaama isaa fayyadamuudhaan dalagaa garagaraa dalagee ittiin jiraatudha.

Kitaabota matseetii fi gaazexaawwan jechuun, waantota bifa barreeffamaatiin ilma namaatiif dhihaatan yoo ta'an, ilmi namaa kitaabolee baayyee fi gaazexaawwan dubbisuudhaan odeeffannoo akkasumas beekumsa garaagaraa irraa argachuu danda'a. Garaagarummaan matseetii fi gaazexaawwanii maali?

Hojii jechuun karaa dhalli namaa dandeettiisaa fayyadamuudhaan dalagaa garagaraa dalagee ittiin jiraatudha. Hojiin bakka meeqatti qoodamaa?

Meeshaalee manaa jechuun meeshaalee dhalli namaa mana keessatti tajaajila gara garaatiif itti fayyadamu yoo ta'u, meeshaalee waajjiraalee jechuun meeshaalee waajjiroota gara garaa keessatti tajaajila gara garaatiif nama fayyadanidha. Meeshaalee manaa fi meeshaalee alaa maal irraa hojjetamu?

Ogummaa jechuun kan dhalli namaa yeroodhaa gara yerootti gabbifataa deemu yoo ta'u; Aadaa jechuun akkaataa waliin jireenya hawaasa tokkooti. Ogummaa fi Aadaan hariiroo akkamii qabu?

Ogummaa jechuun dandeettii dhalli namaa yeroo gara yerootti gabbifatu yoo ta'u, aadaa jechuun akkaataa waliin jireenya uummata tokkooti. Ogummaa fi aadaan hariiroo akkamii qabu?

Barumsa jechuun karaa dhalli namaa waan hin beekne ittiin baratuu fi sammuu isaa ittiin bal'isuuf akkasumas immoo sammuusaa ittiin cimsuuf itti gargaaramudha. Maddoonni barumsaa maal fa'a?

Uummama jechuun wantoota uumaan uummaman kan karaa uummamaan uumaan uume yoo ta'u naannoo jechuun iddoo uummanni itti argamu jechuudha . Uummama fi naannoon hariiroo akkamii qabu?

Ji'ogiraafii jechuun saayinsii waa'ee lafaa akkasumas wantoota lafarra jiraatanii qoratu yoo ta'u, seenaa jechuun akkaataa waan darbe ittiin seenessanidha. Hariiroon Ji'ogiraafii fi seenaa maali?

Ogummaa jechuun dandeettii dhalli namaa yeroodhaa gara yerootti gabbifatu yoo ta'u, aadaa jechuun ammoo karaa yookiin ammoo akkaataa dhalli namaa yookiin hawaasa naannoo tokkoo ittiin wal wajjin jiraatudha. Ogummaa fi aadaan hariiroo ni qabuu?

Beeksisa jechuun adeemsa dhalli namaa waan uummata biratti hin beekamne tokkoo yookis waan bifa haarawaan dhufe tokkoo uummata bal'aaf itti beeksisuudha. Beeksisa yoom beeksisu?

Siyaasa jechuun; walin jireenya mana tokkoo keessatti akkaata uummaanni tokkoo uummaata biraa ittin jiraatu, akkasumas akkaata namoonni sammuu isaanii faayyadamuudhaan namoota biraa irraatti dhiibbaa geggeessuudhaan yaada isaanii itti fe'anidha. Siyaasni yeroo akkami faayyadaa?

Asxaa jechuun; bakka bu'a waan tokkoo yoo ta'u, biyya, dhaabbata, hawaasafi wantoota garaagaraa bifa bakka bu'uttin Kan taajajiluudha. Asxaan maal irraa hojetamuu danda'a?

Elektirooniksii jechuun meeshaalee sibiila irraa hojjetaman kan sibiila waliin hariiroo qaban akkasumas kan elektirikii fayyadamuudhaan faayidaa adda addaa dhala namaatiif kennanidha.

Kuduraaleefi muduraalee jechuun; gosoota biqiltootaa keessa tokko yoo ta'aani Kan dhalli nama nyaate jiraachuudhaaf itti faayadamuudha. Kuduraaleefi muduraaleen garagaruummaa akkami qabu?

Oomishaalee suuparmarketii jechuun; oomishaalee dhalli namaa harka isaattin tolchudhaan gabaaf dhiyeessudhaan uummaata ittin taajajilaanidha. Oomishaaleen suuparmarketii maal irraa oomishaamuu?

Meeshaalee adda addaa jechuun meeshaalee bifa garaa garaatiin faayidaa garaa garaatiif dhalli namaa jiruuf jireenya keessatti itti fayyadamudha. Meeshaaleen garaa garaa bakka meeqatti qoodamuu?

Ogummaa jechuun; dandeetti dhalli nama yeroodha garaa yerootti gabbifataa deemu yoo ta'u, aadaa jechuun; akkataa walin jireenya hawaasa tokkotti. Ogummaafi aadaan hariroo maal qabu?

Siyaasa jechuun uummata tokko keessatti akkaataa uummanni itti yaaduu fi akkaataa namoonni dandeettii sammuu isaanii fayyadamuudhaan dhiibbaa hawaasa garaa garaa irratti taasisanidha. Siyaasni maaliif fayyada?

Geejjiba jechuun karaa namni tokko iddoo tokkoo ka'uu dhaan dhimma gara garaatiif iddoo gara garaa deemu yoo ta'u; Turiizimiin iddoo tokkoo ka'uu dhaan daawwannaaf akkasumallee investimentii dhaaf iddoo gara garaa deemu dha. Immigireeshiniin immoo bifa dirqamaatiin iddoo tokkoo buqqa'uu dhaan iddoo biraa qubachuu dha. Hariiroon Geejjiba, Turiizimii fi Immigireeshinii maali?

Hoggantoota beekamoo jechuun namoota wantoota garaa garaa dhaabbatas haa ta'u biyya hogganan, kan dandeettii fi ogummaa isaaniitiin uummata biratti dhageettii fi beekamtii qabanidha. Hoggantootni bebeekamoon eessatti argamu?

Geejiba jechuun akkaataa dhalli namaa iddoo tokkoo ka'uudhaan dhimmoota garaagaraatiif iddoo birootti socho'u yoo ta'u, konkolaataawwan meeshaa dhalli namaa geejibaaf itti fayyadamuudha. Geejiba fi konkolaataawwan gargar ni bahuu?

Aasxaa jechuun akka mallattootti yoo fayyaduu dhaabbata garaa garaa biyya akkasumas uummata garaa garaa bakka bu'uudhaan akka mallattoo uummata saniitti gargaara. Aasxaan maal irraa hojjetama?

Manneen dhugaatii jechuun manneen dhugaatilee gara garaa itti qopheessan yoo ta'u, manneen nyaataa jechuun manneen tajaajila nyaataa itti kennanidha. Manneen nyaataatii fi manneen dhugaatii hariiroo akkamii qabu?

Manneen dhugaatii jechuun iddoolee yookaan manneen waantonni dhugaman itti qophaa'uudhaan tajaajilan dhugaatiin itti kennamu yoo ta'u, manneen nyaataa jechuun waantota nyaataman itti qopheessuun Iddoo itti tajaajilamanidha. Manneen dhugaatii fi manneen nyaataa garaagarummaa akkamii qabu?

Bineensota manaa jechuun kan namatti madaquudhaan nama wajjin mana galan akkasumas namaaf tajaajila garaagaraa kennan yoo ta'an, bineensota alaa jechuun bineensota nama irraa adda bahuun bosona keessa jiraatanidha. Hariiroon bineensota manaa fi bineensota alaa maali?

Mana jechuun ijaarsaalee garagaraa kan dhalli namaa tajaajila garagaraatiif ijaarratu yoo ta'u, mana jireenyaa jechuun mana ijaarame kan dhalli namaa keessa jiraatuu dha. Manaa fi mana jireenyaa maaltu adda taasisa?

Muuziqaa jechuun akkaataa dhalli namaa sagalee isaanii fayyadamuudhaan karaa aartiitiin yaada isaanii ittiin ibsatani dha. Muuziqaalee bakka meeqatti qoodna?

Faashinii jechuun wantoota bifa haarawwaan Karaa ammayyaatiin hawwaasaaf dhiyaatan, kan hawwasni bifa haarawwaan itti fayyadamuudha. Faashiniin bakka meeqatti qoodama?

Daldala jechuun adeemsa dhalli namaa wantoota gara garaa walitti gurguruu fi ittiin walirraa bitu yoo ta'u, gabaa jechuun iddoo daldalli itti adeemsifamudha. Daldalaa fi gabaa gargar baafnee ilaaluu ni dandeennaa?

Geejjiba jechuun; karaa ilmi nama iddoo tokkoo ka'e gara iddoo biraa dhimmaa garagaraattif itti sochoo'uudha. turizimiin karaa dhalli namaa bashananaf iddoo tokko irraa gara iddoo biraatti ittin deemuudha. immigireeshiniin ammoo karaa dhalli nama dirqaama iddoo tokko irraa buqqaa'uudhaan iddoo biraa itti qubatudha. Hariroon geejjiba, turizimiifi immigireeshinii maali?

Manneen dhugaatii iddoo djugaatiin garaa garaaf itti qophaa'uu yoo ta'u; manneen nyaataa immoo iddoo wantoonni nyaataman itti qopha'aanii dha. Manneen dhugaatii fi manneen nyaataa hariiroo akkamii qabuu?

Kopheewwan jechuun meeshaalee yookiin wantoota dhalli namaa luka isaatti godhachuudhaan yookiin miila isaatti uffachuudhaan ittiin deemuudhaaf itti gargaaramudha. Kopheewwan maalirraa oomishamu?

Arkiteekcharii jechuun saayinsii yookaan akkaataa ijaarsaalee gara garaa ittiin qoratan yoo ta'u, Ijaarsa jechuun karaa wantoota gara garaa ijaaruudhaan faayidaa gara garaatiif ittiin oolchanidha. Arkiteekcharii fi ijaarsi hariiroo akkamii qabu?

Oomishaalee suppermaarketii jechuun meeshaa dhalli namaa harka isaatiin oomishuudhaan gabaadhaaf dhiyeessee ummata ittiin tajaajiluu dha. Oomishaalee suppermaarketii maalirraa oomishna?

Bu'uuraalee misoomaa jechuun wantoota ijoo ta'an yokiin wantoota hawaasa tokkoof baay'ee barbaachisan yoo ta'anii bu'uuraalee misoomaa kanas hawaasni adda dureedhaan ittiin jiraachuudhaaf itti fayyadama. Bu'uuraalee misoomaa maal fa'a?

Kopheewwan jechuun meeshaalee yookiin wantoota dhalli namaa luka isaaniitti uffachuudhaan ittiin deemuuf itti gargaaramanii dha. Kopheewwan bakka meeqatti qoodama?

Nyaata jechuun waantota nyaataaf oolan, kan waan gara garaa irraa hojjetaman, kan ilmi namaa nyaatee ittiin jiraachuudhaaf itti fayyadamudha. Nyaatni miidhaa ni qabaa?

Hojii jechuun akkaataa dhalli namaa sammuu isaa akkasumas qaama isaa fayyadamuudhaan dalagaa dalagee tajaajila garaagaraatiif ittiin jiraatu dha. Hojiin kuni iddoo meeqatti qoodama?

Daldala jechuuun adeemsa dhalli namaa wantoota garaa garaa Wal irraa bituudhaaf akkasumas walitti gurguruudhaaf ooluudha. Gabaa jechuun immoo bakka daldalli itti gaggeeffamuu dha. Daldalaa fi gabaan gargar ba'anii ilaalamuu ni danda'uu?

Alaabaa jechuun uffata irraa bitamuudhaan halluu garaagaraa fayyadamee biyya tokko yookiin hawaasa bakka bu'u yoo ta'u, asxaa jechuun akka mallattoo addaatti kan alaabaa keessatti argamudha. Alaabaa fi asxaan gargar ni bahuu?

Bineensota manaa jechuun bineensota nama madaquudhaan nama wajjin mana galan akkasumas faayidaa garaagaraa namaaf kennan yommuu ta'an, bineensota alaa jechuun bineensota nama irraa adda ba'uudhaan bosona keessa jiraatanii dha. Faayidaan bineensota alaa maal fa'a?

Meeshaalee manaa jechuun Meeshaalee dhalli namaa mana keessatti tajaajilamu, tajaajila garaagaraafis itti fayyadamu yoo ta'u, Meeshaalee manaa jechuun Meeshaalee waajiraalee garaagaraa keessatti dhimmoota garaagaraatiif itti fayyadamanidha. Hariiroon Meeshaalee manaa fi Meeshaalee waajiraa maali?